Ekifaananyi kiraga omusajja, omusajja ng'akutte akasero, akasero ako nga kalimu emmwanyi ensuse era nga kajjudde era omwami ono ayambadde essaati ya mikono miwanvu era nga yamweso.

Ekifaananyi kiraga buddole bubiri nga bwambaziddwa engoye z'Abaganda era ng'okwo kwe kuli ekkanzu ey'omuleera nga kuliko n'ekkooti, akaddiridde nga kambadde ggomesi, ggomesi esibiddwa n'ekitambaala era nga biyimiridde kumpi nga biri mu luumu.

Ekifaananyi kiraga amaseppiki abiri nga gateekeddwa ku sigiri nga gafumbibwa. Emu ebikkiddwako ekikanda eŋŋano, endala ebikkiddwako ekibikka esseppiki era nga biri wantu nga walabika wacaafucaafu.

Ekifaananyi kiraga waggulu w'omuzikiti era nga kyakwatibwa okuva waggulu. Eri wansi tulabayo emiti emivanvu era n'amayumba ag'enjawulo n'amamotoka kw'ossa n'oluguudo olwa kkoolansi olutambuza emmotoka.

Ekifaananyi kiraga ennyumba; ennyumba nga yazimbibwa mu mabaati n'ennyumba endala nga yazimbibwa mu mabulooka ng'omulyango gwa bibaawo era nga mu maaso gaazo waliyo amatooke, olusuku lw'amatooke, ng'ettooke erimu liriko ettooke eryassa edda, nga linaatera n'okukungulwa.

Ekifaannyi kiraga omukyala, omukyala nga yeetisse ebintu nga biri mu bbaafu era ng'ayita ku dduuka eryasiigibwa langi eya kyenvu era nga awo mu mabbali waliwo n'ebibookisi era ng'akatambaala ke yeesibye ku mutwe kalimu langi enjeru, ey'akamyufumyufu n'eya bbululu.

Ekifaananyi kiraga omuntu ng'ayoza enseenene, enseenene zino nga nkongole ng'azooleza mu kaseffuliya era nga akajjuzza amazzi ng'agezaako ozzooza okuziggyamu era enseenene zino nga ziri mu kkala ntobeke mulimu eza kiragala n'eza kitaka.

Ekifaananyi kiraga abaana kkumi n'omu nga bava ku luzzi buli omu nga yeetisse akadomola era nga bayita ku mabbali g'oluguudo oluguudo luno nga lwa ttaka era ku mabbali gaalwo nga waliyo ensiko n'emiti egy'enjawulo.

Ekifaananyi kiraga abantu munaana nga bali ku kaato k'enkasi akalongooseemu nga bali ku nnyanja era nga bakuba enkasi abasembayo. Emabbali eri ku njazi nga waliwo omuntu atayambadde ssaati ng'ayimiridde ayina by'alengera.

Tulaba ekyalo ekiriko oluguudo lw'ettaka era nga tulaba n'ebimera eby'enjawulo omuli emiti, kasooli n'ebintu ebirala n'amayumba, amayumba abiri naye oluguudo luno olw'ettaka nga luyisa amamotoka, pikipiki n'abantu abayitamu ab'ebigere era nga tulaba ng'abantu bano batambula bali basatu ne piki ziri bbiri, n'emmotoka eyitamu eri emu.

Ekifaananyi kiraga ekibira nga mulimu emiti eminene n'obuti obutono n'ensiko era nga ensolo ezirya omuddo ziri mu kulya muddo era nga n'obudde bulaga bwa misana nga n'omuddo gwa kiragala.

Ekifaananyi kiraga ekibuga era nga kiraga ebizimbe ebyeweese eby'enjawulo n'ebirala byonna, n'abantu abatambula era nga mulimu n'enguudo za kkoolansi era n'ezitali era ng'abantu batambula ab'enjawulo, n'amamotoka agapaakinze era ng'amayumba galaga gali mu mugotteko.

Kifaananyi kiraga emmotoka ezibigiitana okuyitawo era nga zonna za loole. Loole ennene bbiri n'akatono era nga ekkubo lirimu ebinnya nga liremereddwa okuyisa emmotoka zonna era nga abamu baatikkuddeko dda ebintu babitadde ebbali era nga mmabbali g'oluguudo olwo waliyo ebibira.

Ekifaananyi kino kya ku mwalo. Omwalo tulaba eryato era nga tulaba n'amayumba agazimbiddwa okuva mu mbaawo, waliyo ne n'ennyumba y'amabulooka era nga tulaba n'ensiko omuli omuddo ogukuze era nga tulaba ne waya z'amasannyalaze eziyitamu.

Ekifaananyi kiraga ebimuli nga biri mu langi ya ppinka era mmabbali nga waliyo n'obusubi obwa kiragala ebifu ebimuli bino nga binyirira nga biraga nti byakamulisa era nga n'obutwe byabyo bufulumye okusika enjuki okujja ozzinuunamu.

Ekifaananyi kino kiraga enkula bbiri. Enkula ennene n'enkula entono era nga zino zonna ziyimiridde zitunudde emu egezaako okulya omuddo oguli awo ng'emabega waazo waliyo ekibira era ng'emiti mikulu ddala.

Ekifaananyi kiraga entulege bbiri enkulu n'ento era nga ento erimu obusaze obusaze obwo nga buddugavu n'obweruyeru ate nga enkulu erimu obusaze obuddugavu era ng'ewalala wa kitaka nga we ziriira waliwo obusubi nga bulaga bukaze ng'omusana gulabika gwaka nnyo.

Ekifaananyi kiraga kkalakita zino ezirima enguudo era nga ereeteddwa ekimotoka kino ekiyoola emmotoka ku nguudo. Era nga mu mabbali gaayo waliyo omwami ayimiridde eyeetegereza butya bw'evaako. Eri mu mabbali nga waliwo ennyumba ya kkala njeru era ng'emabega waabwe waliyo emiti eminene egisakaatiridde. Naye nga bali ku luguudo lwa ttaka.

Ekifaananyi kiraga enjovu ennene ng'eri mu kibira era nga w'eri waliwo omuddo era ng'emabega waayo waliwo omuti omunene ng'enjovu eri awo yeebase mu muddo ogwo era nga etunuulidde akuba ebifaananyi.

Ekifaananyi kiraga omwalo nga ku mabbali waliwo eryato ly'enkasi era nga n'era ku mukono ogwo waliyo ennyumba ez'enjawulo ez'amabulooka n'ez'ebibaawo era nga kwonna kuliko amabaati. Bw'otunula waggulu waazo waliyo ensiko.

Ekifaananyi kiraga omuntu, omuntu oyo ng'ayimiridde ku lwazi ng'ayambadde ssapatu nzirugavu mu bigere era ng'ayambadde n'akapale akampi, waggulu ng'ataddeko essaati nzirugavu nga mulimu obweru ng'akutte omuti era nga gumuyambako obutaseerera kugwa.